Basia a ɔbɔ duukuu na ɔfura tam wɔ ase tena agua do reyɛ adze. Sekan kita ne nsam a ɔde retwa adze fufuw. Koropɔɔto si hɔ a kyɛnse si do dadze dam, na nneɛma a ɔrekyew no nso, ebi aben ma ɔdze egu kuraba do.

Adwumayɛfo a w'ɔrede nkɔmmɔ. Ebinom hyehyɛ ɛkyɛw fufuo. Ɛna ebinom hyehyɛ ɛkyɛw kɔkɔɔ. ɛdan tumtum bi si wɔn akyire. Na ɛkoro abue n'ano a ɔkasa. Ɔhyɛ ahwehwɛniwa ɛna ɔde ade tumtum nso ahyɛ nensa.

Ɔbaa a ɔhyɛ atar tntnum wɔ sor na ɔdze adze abɔ ne kɔn mu. Ne tsir so ɔhyɛ ahenkyɛw. Ɔama ne nsa nyimfa do. Na n'ekyir so, obi gyina hɔ ɔrekasa. Besia kor nso gyina ne nkyɛn a ɔbɔ duku. Na obi gyina hɔ okita krataa wɔ ne nsam.

Aberantsɛ gyina hɔ a ɔhyɛ kyɛw na ɔhyɛ ahwehwɛnyiwa na okitsa dadze bi wɔ ne nsamu anaa dɛ efir bi wɔ ne nsamu a ɔde rotwerɛw papa panyin ne tsir ho. Papa panyin no dze tam fufuw akyekyer no ho. Na ɔtsena egua mu.

Borɔdze, mmoko, tomatoes, anyow na wɔahyɛ wɔ koraba do. Obi nso tena kyim a ɔyɛ tuntum ase retɔn n'adze. Obi nso retwam a ɛba afraba bɔ n'akoko. Besia nso nam akyire a, ɔno nso ba hyɛ n'ekyir. Dan tenten bi nso si hɔ.

Mbɔdammɔ a wahyehyɛ, ɛwɔ adze do. N'enyim na abranteɛ bi gyina a ɔhyɛ kyɛw na ahwehwɛniwa. Atar gu n'ensa benkum do, na okita bag nso a ɔyɛ kɔkɔɔ. Ne mpaboa so yɛ kɔkɔɔ na wahyehyɛ nsa no bi so esi fom wɔ adze kɔkɔɔ mu.

Ɛdan mu a ngua sisi hɔ ngua no sundzi ahorow ɛna ɔdam sundzi no yɛ esia na ɛpon so si finimfin a nyɛma sisi do ahwehwɛ so wɔ ɛdan no mu kanea wowɔ sor a birbi asosɔ.

Dan a ne no mu ne beebi kakra yɛ fufuw. Kanea kor bɔ ban ho a bɔ sor a wɔasɔ. Kanea no so ebien sensan hɔ a wɔasɔ. Ahwehwɛ wɔ da no mu.

Car kwan ne kyɛn na akwanhyia asi ma car pii asɛesɛe. Car bɔdɛɛ koro nso retwam na foforɔ nso wɔ car kwan no akyi. Na car woasɛe no ama fam hɔ ayɛ basabasa.

Apolisifoɔ ebaasa gyina hɔ a woridzi ɔyɛ akwanhyia a woesi nkyɛn no ho nkɔmbɔ. Apolisifoɔ ebaasa yi hyɛ kyɛw kɔkɔɔ. Wɔn ekyir no, ndua atenten nso si hɔ. Obi nso gyina hɔ a ɔhyɛ kyɛw, na kar a woenya akwanhyia no nso si nkyɛn a wɔamoamoa.

Mbaa ebien a wɔresaw kete, adze bobɔ hɔn tsir na ahondze so gu hɔn kɔnmu, ahondze no bi so bobɔ hɔn nsa na hɔn nan. Kor ama ne nan nyimfa do na kor so ama ne nan bankum do. Nyimpa pii gyina hɔn ekyir a wɔrohwɛ asaw a wɔresaw no.

Mboframa nkakrama wokita ɛkor kita aepad mboframa no wɔnnhyɛ atar ibinom woadwow hɔn tsir ibinom so adze da hɔn kɔn mu ɛkor ama nabɔtwɛr do wɔ sor ɛhɔn nyinara so wɔreserew hɔn ekyir apɔnkye bi so nam hɔ na ndua so sisi hɔ.

Mbanyinfoa ibinom kita ɔyɛ frankae frankae no ne beebi yɛ kɔkɔɔ na beebi so ahataw bun ɛna beebi so eyɛ sika kɔkɔɔ nsoroma tuntum da frankae nomu ibinom so dzi ekyir a wɔama.

Benyin tena pɔnkɔ do a ɔkita dua wɔ ne nsa benkum mu na ɔkita bokiti nso wɔ ne nsa nifa. Ↄhyɛ kyɛw hyɛ ataar fufu. Pɔnkɔ no ahoma kyekyer n’ano ho. Na mmoba bi nso gu fam a wɔaka ho fufu, na efu nso wɔ papa no ekyir.

Dadze tsentsen a wɔahyehyɛ a osi hɔ a nyimpa etwa ho ehyia. Nyimpa binom ama hɔn tsir do a wɔrehwɛ dadze no sor, na binom nso ridzi nkɔmmɔ. Mbaa ne mbenyim. Binom yɛ ahwehwɛnyiwa tuntum, na mboframba nso ka ho.

Nnipa dodoɔ a woehyia a wɔrobɔ mpae. Binom hɔn atar ye tsentsen a n'enyiwa yɛ kɔkɔɔ. Binom nso hɔn atar yɛ tuntum. Pon na ngua sisi hɔn nkyɛn. Na tam nso sensɛn ɔyɛ dan no mu.

Nnipa a wɔreyɛ dan ho adwuma. Dan no wɔdze paint ayɛ ho. Na ebi nso gyina fam a wɔgyina adze fufuw bi ho a wɔrehyehyɛ. Ndua nso si dan no n'akyir. Atwer nso si hɔ obi afow na ɔreyɛ dan no ho adwuma.

Agordzifo a mmanyinfo a wɔwom no wɔnhyɛ atar wɔ sor. Ahwendze gu wɔn kɔnmu, wɔreserew. Wamoma wɔn nsa do. Hɔn nkyen no so mmesiafo gyina hɔ a wɔdze tam esi wɔn akoko, na wɔdze tam no bi abɔ wɔn tsir, ɛwɔn nso wɔresaw. Wɔn ekyir no ɛtam tuntum sɛn hɔ.

Ndow akron a woefum ɔyɛ basiaba ho, basia no adwer ne tsir tsentsen, ɔhyɛ atar kɔkɔɔ wɔ sor. Adow kor nam ekyir, binom so gyina basia yi ne nan do. Efuw wɔ n’ekyir a adow kor rokɔ akɛtsew bi. Ndow no, binom so kotokoto hɔ.

Mpoano na binom ahyehyɛ kyen a wɔrobɔ, nyimpa ebiasa wɔhyɛ atar kor sor na ase, kor so tsena hɔn enyim a no so ɔrobɔ kyen a ɔhyɛ atar kɔkɔɔ. Wɔ mpoano hɔ no so binom gyinagyina hɔ a woridzi agor, binom so gyina po no mu.

Bea a mpanimfo na mmɔframma ahyia. Mmɔframma no ridzi agor, na mpenyimfo no nso rekyerɛ mmɔframma no dza wɔnyɛ. Adze kɔkɔɔ si hɔn ekyir, na mmɔframma no nso wɔahyehyɛ nneɛma a wɔdze tidzi agor. Mpenyimfo ebien gyina hɔ hɔn nso wɔridzi nkɔmmɔ. Kor hyɛ atar tuntum.

Po no ano na ebinom gyina. Nyimpa kor hyɛ kyɛw na wahyɛ atar tuntum wɔ fam. Hɔn ekyir, hɛmba sisi hɔ a frankae ahorow sisi do. Dan bi nso sisi ahɛmba no ekyir, na mbepɔ nketenkete nso wɔ hɔn ekyir. Po asorɔkye nso ebu rebɔ mpoano hɔ.

Ahomgyeebea a nnipabinom tena fam a wɔregye wɔn ahome, ebinom nso nenam hɔ. na ɛdan a wɔdze ntaaboo ayɛ sisi akyire a nnipa tenatena mu. Nkube nso si ɔyɛ ɛdan yi n’akyi. Nnipa baasa gyina hɔ a benyin koro de ne nsa benkum ato ɛkoro ne kɔn mu. Nsu nso nam baabi regu nnipa wɔn ho.

Maame panin a ɔdze ne nan nifa ɔdze rebɔ bɔl. Besia kor nso gyina n'ekyir a ɔhyɛ atar fufuo a wama ne ebien do wɔ sor. Obi nso gyina maame yi n'ekyir a wabu ne mu adze na ɔkuta adze wɔ ne nsam. Agoprama no do nso efuw kakra, na mbenyimfo binom nso gyina hɔ a wɔamema hɔn nsa do.

Nnipa bebiree a wɔnam. Ebinom tena wheel mu ɛna ebinom nso wɔnam. Wɔhyɛ ataar tuntum wɔ fam ɛna wɔhyɛ fufuo nso wɔ sor. Na ebinom hyehyɛ kyɛw. Na wɔrehu frankae.

Adan ahorow a wɔbɛn mpo ano. Ebi yɛ nketsenketse, na ebi nso yɛ akɛse. Ntokuwa bebree wɔ dan no kor a ɔyɛ fufuw ho, na ebi nso si ekyir a ɔno nso ntokuwa wɔ ho. Na po wɔ ekyir, na nnomba nso nam wim.

Adzesua na ɔrekɔ do nyipa na wogyina dɛtse ho na ɛkor abɔ nemu adze na ɔresaw dɛtse no bi abofra kor hyɛ atar kɔkɔɔ a wakotow hɔ a ɔrehwɛ nea ɔresaw dɛtse no mmoframa no bi nso hyɛ skuul ntare gyina hɔ na obi so kita adze fufuw wɔ nensam.

Asogyafo anan a ebien kita etu. Kor nso rekyerɛ kor ma osi ma wɔsɔ etu no mu, nti woesom, na kor gyina ekyir a ɔno ɔnnkita etu, ɔnhyɛ kyɛw nso. Hɔn ekyir no nso, ndua sisi hɔ. Hɛn nso sisi hɔ a ɔyɛ fufuo.

Besiafo baanan a wɔnam beae a wɔhyehyɛ nhwehwɛ wɔhɔ. Na mmesiafo yi abaasa abɔ duku, na ɛtam kyekyere wɔn ho. Ɛkoro nso mmɔ duku. Na wɔn akyi no so ɛdan sisi hɔ a ndua etwa ho ahyia.

Akwantufoɔ a binom tsenatsena hɔn nyeɛma no do. Ko wɔdze adze akata hɔn hwen ano, na wogyina dan mu, na wɔdze biribi atwa hɔn ho ehyia. Kor dze ne nsa benkum ato ne tsir ho. Ebinom nso hyɛ atar tuntum na fufuw.

Nsu tae fam, na nsuw n’enyiwa ayɛ fi. Daadze hɔ nso ayɛ pɔtɔpɔtɔ. Nnipa binom nso gyina hɔ a, wɔhyɛ pata ase, na obi nso tena moto do a ɔretwom. Ndze bi nso sisi hɔ atentenatenten. Hweaseammɔ bi nso si ɛpono do na nkyɛnsee nso sisi hɔ.

Banyin rebɔ ayer ɛma besia resaw. Banyin no dze ayer no ahyɛ nenan ntam. Besia no so ama nenan kor do wɔ sor. Ɔdze ahwendze egu n'ekɔn mu, ɛna ɔdze adze fufurw ɛna tuntum akyekyer ne tsir. Banyin no so hyɛ atar fufuw na tuntum, na no so wakyekyer ne tsir.

Ba…benyin tsena egua do ma efir a ɔhyehyɛ si n'enyim. Ɔhyɛ ahwehwɛniwa, na ɔhyɛ atar kɔkɔɔ. Nhoma nhoma nso atwa ne ho ehyia. Besia bi nso gyina ne nkyɛn a ɔkuta mfir no mu a ɔrehyehyɛ, na hɔn ekyir no nso, nneɛma bobɔ ban ho.

Edwumayɛfo ebien a wokita . Kor kita adze a wɔdze soso adze. Benyin kor nso gyina ne nkyɛn a ɔhyɛ atar akokɔangwa. Na pon no so no, ndzɛmba a wɔde ya eduma no bi sisi do. Na benyin kor hyɛ ahwehwɛnyiwa a ɔtsena hɔ. Kandzea nso si hɔn nkyɛn.

Adzetɔndze a wɔahyehyɛ wɔ adaka a woebue ne nkyɛn, obi enyim a ɔrotɔ bi. Ɔhyɛ atar kɔkɔɔ na ɔhyɛ mpaboa fufuw, baage so no so san no ho. Na nhyiren pii so sisi ho, ndua pii so adaka no ekyir.

Asɔrefoɔ a wɔgyina hɔ a wɔn nyinaa wɔhyɛ ntar fufuo. Wɔdze tam no bi akyekyer hɔn tsir. Ebinom nso hɔn tam ɔgu hɔn kɔn mu, ɛnna ebinom nso wɔhyɛ kyɛw fufuo. Nnipa kor dze adze etua n'aso a ɔyɛ dɛ ɔrekasa.

Mpenyinfo a wɔabɔ ngua wɔ dan mu. Nyimpa esia tsena hɔn enyima wɔnye hɔn rekasa. Mbesiafo nso ka ho a binom hɔn nhwi yɛ tsentsen. Ntar a wɔhyɛ no, bi ne dze yɛ tuntum. Famu hɔ nso yɛ kɔkɔɔ. Na ngua nso a wɔtsena do no ne fa beebi yɛ ndadze.

Mmenyinfo abien, besia kor abfraba ka ho. Besia no hyɛ ataar tuntum a ɛba bɔ ne nsa n’akoko. Benyin kor nso hyɛ ataar fufu wɔ sor, na ɔdze ne nsa ato mpenyimfo ebien wɔn ntam. Benyin kor nso tena hɔ, na hɔn ekyir nso ndaadze aboo na ntokua ndaaze nso wɔ hɔ.

Mbenyimfo ebaasa aboa ano a wɔhyɛ kyɛw fufuo a woridzi edwuma a wɔreyɛ no ho nkɔmmɔ. Nyimpa kor nso nam ekyir a ɔhyɛ ɛkyɛw fufuw, na ɔnam dan nso si hɔn nkyɛn a wɔreyɛ ho edwuma, na dan n'abow no, woebuebue.

Asaw rokɔ do a nyimpa baanan wɔresaw, nyimpa binom so gyina hɔ wɔrohwɛ asaw a ɔrokɔ do no, dɛmara so na binom tsena hɔ a wɔrohwɛ asaw no bi. Banyin no a ogyina enyim no, ɔnnhyɛ atar wɔ sor. Mabasiafo no so, kor hyɛ atar kɔkɔɔ wɔ sor. Adan sisi hɔn ekyir.

Nyimpa a wɔresaw a binom hyɛ atar te dɛ Ghana frankaa. Na wɔhyɛ kor hyɛ kyɛw na kor nso ahyehyɛ ne tsir Aborɔfo nso gyina hɔ ekyir a wɔrehwɛ asaw a ɔrokɔ do no. binom akotow hɔ. Na obi nso gyina hɔ a ɔhyɛ atar wɔ ase, ɔnhyɛ atar wɔ sor.

Train na nyipa afum n'anyim, wokita adze fufuwɔ a wakyerɛkyerɛw nyɛma wɔ do wɔ n'enyim, na mmesiafo na wɔdɔɔ so. Train no ne baabi yɛ fufuw na ne baabi nso ɛyɛ kɔkɔɔ.

Mbenyimfo ebaasa wɔhyehyɛ a adɔe a wɔayɛ wɔrefow ntaaboo a wɔdze ayɛ atwer. Nnua bi nso bobɔ ater no nkyen. Na mbenyimfo no hyɛ kyɛw. Ikor hyɛ atar kɔkɔɔ wɔ sor na kor nso hyɛ atar tuntum wɔ ase.

Nnipa esɔn a wɔreyɛ concrete ho adwuma. Ahwea gu fam a wɔdze refrafra. Efir a wɔdze mix concrete nso si hɔ a nnipa kor gyina hɔ a ɔrekyinkyim. Cement nkotoku nso gu hɔ, na kor kita dadze a ɔde repia ndɛte no egu ne kyɛnse mu.

Abɛdua sisi hɔ a nnipa gyina ase. Ebinom nso so wɔso ɛnnyina a wɔyɛ abien. Na ɛnnyina no wɔde ade akyikyiri. Nipa koro nso so ahataw. Ahen abien si hɔ a ɛkoro yɛ fufu ɛna ɛkoro nso yɛ tuntum. Wahyehyɛ ntaaboo nso wɔ wɔn nkyɛn.

Asasewosow esi ma nyimpa beberee gyinagyina dan a woebubuno do. Pillers na adze sisi hɔ. Efir a wɔdze tutu fam nso si hɔ. Wisiw nso nam hɔn ntam, na dan no bi nso wɔ ekyir a ɔno mbui na osisi hɔ. Dan no ho yɛ fufuw.

Afir kɛse a wɔdze tutu fam na nnyipa abien gyina ase, nnyipa yi hyɛ kyɛw kɔkɔɔ. Kor dze ne nsa atar n'afon ho. Kor nso kita krataa wɔ ne nsam. Wɔatutu fam hɔ nti, wɔgyina dɛtse no do, na afir no nso ne beebi yɛ tuntum.

Bea a wɔtontɔn ndzɛmba ahorow na binom nenam hɔ a wɔrototɔ bi. Bag sensɛn hɔn ho. Binom nso hyɛ kyɛw. Kyɛw no nso bi sensɛn hɔ, na ndzɛmba no nso wɔahyehyɛ bi wɔ agua do. Famu hɔ no, awia da hɔ, naaaa . Nhyiren nso sisi hɔ . Sensɛn sor a wɔahyehyɛ ntaabow wɔ hɔ.

Akwantufo a wɔrotweɔn hɔn hɛn, na nwogyina pata kɛse bi ase, na binom gyinagyina ndadze ho na ndzɛmba no so wɔdze rutu kwan no, bi sisi hɔ. na ahɛn sisi, nyimpa binom so hyɛ atar fufuw wɔ sor.

Ɔbaa a ɔtsena hɔ a ɔridzidzi. Prɛte fufuo na osi n'enyim a edziban a wɔahyehyɛ a woridzi no ebi wom. Tɔmmɛr nso si hɔ a adze wom. Dɛm ara nso na flask nso si n'enyim. Ɔhyɛ atar tuntum na fufuo wɔ sor.

Mpanyinfo baanum a wogyina hɔ. Abien rekyia wɔn nsam. Ɛkoro kita ɛkyɛw a ɔbɔ n'anim. Egua so si hɔ a obiaa ntena do. Ɛdan no kanea bobɔ soro a ebi asosɔ. Na ɛtam so sɛn tokuro ano wɔ wɔn akyi.

Dan tsentsen a nhwehwɛ wɔ ho si edwumayɛfo ebiasa hɔn ekyir wokitsa krataa hɔn ns wɔ hɔn nsa mu na wɔrohwɛ. Wɔhyehyɛ kyɛ na ndadze ndadze so wɔ hɔn nkyɛnkyɛn.

Mbɔframa nkakramba a wɔgyina hɔ rehwɛ adze wɔ hɔn nifa. Ebien nso asɔ dadze mu a wɔsensɛn hɔ, na mbɔfamba no bi de adze akyekyer hɔn tsir. Wɔ n'ekyir nso dan wɔ hɔ na ndua nso sisi hɔ bebree.

Ɛhɛn kakraba a wɔahyehyɛ na nnipa gyina ho ridzi ho nkɔmmɔ. Ebi hyɛ atar kɔkɔɔ, na ɔhyɛ kyɛw nso. Kor nso gyina nkyɛn a ɔhyɛ atar tuntum. Afuw nso wɔ hɔn ekyir, na kaar yi woebue n'enyim no do, na n'ekyir nso, tae sɛn hɔ.

Obi koto hɔ a ɔretɔn n'adze. Nnyama a ɔrotɔn no wɔahyehyɛ no wɔ nkratae do. Ɔhyɛ atar fufuw wɔ sor. Egya wɔ ne nkyɛn a ade si do, na obi nso gyina n'enyim a ɔne no ridzi nkɔmbɔ. Benyini kor nso gyina ekyir a ogyina n'efir ho, na nyimpa ebien nso gyina n'enyim a wogyina cycle ho.

Pɔnkɔ ebaasa gyina efuw mu nyimpa abien gyina w'ɔn nkyɛn ɛpon nso ngua so si hɔ a ndzɛma gugu fom epon no nso ndzɛma gugu bi do edziban na nkyɛnsee si ɛpon kor do.

Dan a bi ebubuw. Nhwehwɛ wɔ binom ho, na aboow nso wɔ binom ho. Catapiller so hɔ, na ngua nso sisi dan no anim a nyimpa tsenatsena do, na nyimpa kor hyɛ atar a ahatawbu wɔ sor. Binom nso gyina hɔ a wɔdze hɔn nsa asisi pon do, na wɔrehwɛ dan a woebu no.

Nnipa bebree na woehyiam wɔ ha a wɔabɔ hɔn mu adze na wɔrobɔ mpae. Dan no ntokua bi dedadeda ho, na nyipa no, ɔhyɛw a wɔhyehyɛ no, ibi yɛ fufuo. Ntar no nso ebi hɔn dze ɔyɛ fufuw, na wɔwɔ sor na ase.

Gyaadze a ne beebi yɛ fufuw, nhwehwɛ wɔ hɔ, na ngua anan si hɔ a wɔdze ndadze wɔdze ayɛ, na mbɔdambɔ nso sisi adze do. Tɔmbɛr na nhyiren nso si hɔ.

Dan a no mu wɔasɔ gya wɔ hɔ, egua na pon si hɔ, egua no sor no yɛ fufuw, tam san egua kor n’ekyir, nhyiren so hyɛ dodooba mu. Nhwehwɛ so wɔ hɔ na nkandzea so wɔ hɔ a wɔasosɔ bi.

Benyin a ɔtsena motor do na ndzɛmba etwa noho ehyia. Bi sensɛn no ho. Ɔhyɛ dadze kyɛw. Na odzi ahyɛn ahorow enyim. Ahyɛn no nso dɔɔso. Hɔn nyinaa wɔdam kaal kwan do. Wɔ hɔn ekyir no nso. Call kase si hɔ a ndzɛmba wɔ mu.

Mmoa ɔgyina nsutaɛ ho a ebi nom renom bi. Nantwi wom ɛna ɛkɔn tenten nso wo mu. Ɛson ebien bi gyina hɔ a ɛhɛn bi nso gyina hɔ rewhɛ dɛm ɛsono ebiɛn yi. Nnomaa sisi nsutae yi mu . Nnua atenten nso sisi ɛkyire.

Edwumayɛfo a bi gyina hɔn nkyɛn ma binom ma binom rekyerɛkyerɛ edwuma no n'enyiwa do kyerɛ hɔn. Wɔhyehyɛ kyɛw. Kor nso gyina nkyɛ a ɔnhyɛ kyɛw na ɔhyɛ ahwehwɛnyiwa tuntum. Nhwihwɛ sisi fam, na bi abɔ ne tsir adze a wɔdze rehwɛ adze a osisi fam no.

Nnipa baasia a w'atwa w'enyiwa dehwɛ esono ahorow ɛwɔ afuw mu. Nnua atenten si hɔ na ɛson no so wɔyɛ bɛyɛ awotwe. Nnipa a wogyina ɛhɛn no ho no, ebinom wɔn ntare yɛ tuntum na ebi nso yɛ fufuw. Ebinom nso hyɛ kyɛw.

Nnipa a wogu ha a wɔrehwehwɛ fam agudie. Abasa wɔ anim, ɛna anan so wɔ akyire. Asase a wotutu no, nsu nam hɔ beberee. Afuw so wɔ wɔn akyi. Na kotoku sisi nnipa abaasa wɔn anim a wɔtase adze wom.

Ekun ne yere a wɔtinaa egwa mu ɛyere no hyɛ atade kɔkɔɔ na ɔde ade fufuo ahyihyɛ nisa egwa na wɔtena so no nso ɔyɛ fufuo edua wɔ ahwihwɛ mu wɔ wɔn akyi ɛtam fufuo so sɛn ntokua no ho na nhwiren nsonso wɔ ɔdan no mu.

Ndua adziboa ahorow a wahyehyɛ wɔ kɛntɛn mu. Mpoa, brosow, na mango gu nkɛntɛn bebree mu. Anamuna so ka ho. Maame bi koto hɔ a ɔhyɛ ɛkyɛw a ɔrehwɛ ndua adziwa no bi.

Ngyata ebien na wɔroko, na hɛn gyina hɔ a nnipa wom a hɛn no ho yɛ fufuo, na wɔrehwɛ ngyata a wɔroko no. Ebinom hyɛ kyɛw, na wɔhyɛ ahwehwɛniwa tuntum. Wɔwɔ hɛn wɔtsena hɛn no sor, na ndua nso wɔ hɔn ekyir bebree.

Nnipa ason a wɔhyehyɛ ntar fufuw na wɔreyɛ abɛɛfonyansapɛ ho nhwehwɛmu. Na bi reserew, bi tena hɔ na benyin kor gyina hɔ a ɔrebisa kor asɛm. Mbesiafo anien nso gyia akyir kor ne nhwi yɛ tuntum. Mfir a wɔdze yɛ adwuma no so si pon no do.

Hɛn ka son do ma son ru ruguan, son no so ebiasa gyina hɔ a wɔrowe efuw, na hɛn yi nyimpa tsena mu a wɔhyehyɛ kyɛw na hɛn no egyina. Na kor ama e nsa do wɔ sor.

Sono gyina hɔ, ɛnna hɛn nso gyina hɔ a nnipa tsenatsenam. Ebinom hyɛ kyɛw, ɛnna ebinom nso nhyɛ kyɛw. Ɛsono no ama n'ambɛn so, na nyimpa kor tsena hyɛ no n'enyim. Mfuw nso wɔ hɔn ekyir bebree.

Besia resaw, na oehuru tsentsentsen kɔ sor. Ɔabaa ne nsamu. Ɔdze ndzɛmba akyekyer noho, na binom nso tsena n'ekyir a wɔrobɔ kyen. Wɔhyɛ nkɛntɛn . Nkɛntɛn wɔ hɔn tsir do. Mbesiafo binom nso gyina hɔ a wɔdze adze akyekyer hɔn ho na ndowm.

Ayer na ndwomtow na ɔrokɔ do. Kyen sisi nyipa ebaasa hɔn enyim a wɔrebɔ. Kor reserew. Besia bi nso tena hɔ a ɔfura kente a ɔdze adze abɔ ne tirim, na ahwendze nso gu ne kɔn mu. Besia bi nso tena hɔ a wakyekyer ne ti tuntum. Nkurɔfp nso gyina akyir a wɔrebɔ wɔn nsam.

Onyina kɛse si hɔ a nhyɛn si ase. Nhyɛn yi yɛ fufuw. Nnipa ebien nso tsena hɔ a ɛpono si hɔn enyim. Pon no do no. kɔɔpoo na bɔlambɔ si do. Hɔn ekyir nso, atwer si hɔn hyɛn no ho, na ndua no nso bi wɔ hɔn ekyir.

Ngua sisi dan yi mu a wɔdze sundze egugu bi mu, kandzea so ahyerɛn wɔ sundze kor do. Nhwehwɛ so wɔ dan ne mu. Na dan no ne beebi yɛ tuntum. Na sudze no, bi so gu famu a ɔyɛ sundze akɛse.

Mboa ahorow na wɔgyinagyina efuw mu. Ebinom wɔ ekyir, na ebinom nso wɔ enyim. Ndua nso sisi ekyir pa ara, na mboa no ebinom hɔn ho yɛ tuntum na fufuw. Ɛhɛn no nso nam hɔn mfimfin a nyimpa wom. Mboa no bi nso wɔrewɛ efuw no bi.

Mmesiafo mienu bi tena hɔ a ɛba da ɔkoro nan do, ɔbɔ duukuu. Maame bi nso tena wɔn nkyɛn a ɔrekyew bofulotu. Bofulotu no bi gu angwam. Wɔsesaw bi nso a wɔaben. Mmɔframma ebien bi nso gyina hɔ a wɔresre . Aboo nso da hɔn akyir kɛntɛn nso si hɔ.

Adwumayɛfo a wogyina ndadze do wɔreyɛ adwuma. Wogyina sor. Kor abɔ ne mu adze a ɔnye obi rekasa wɔ ase. Ebien nso gyina beebi a kor atena hɔ. Hɔn nyinaa nso hyɛ kyɛw. Ndɛtse bebree na wɔatu agu n'akyir papaaapa na hɛn bi nso gyina hɛn no ho.

Skul dan mu a binom tena hɔ a hɔn abɛɛfo mfir laptop deda hɔn anyim. Wɔretsei asɛm a nyimpa kor gyina ban ho ɔyɛ fufuw a ɔnye hɔn rekasa. Nyimpa no hyɛ atar tuntum. Ɔamane nsa benkum do wɔ sor. Sor no nso yɛ fufuw, na kanea nso bobɔ hɔ. Pon no so nso ndzɛmba sisi hɔ.

Kyɛnsee kita nnipa abien nsa mu a wɔrehwɛ mu. Na nsu nso taa wɔn akyir. Afuw nso atwa wɔn ho aahyia. Kor hyɛ kyɛw. Na nipa kor gyna wɔn mfimfini a ɔrehwɛ kyɛnsee a agudzi wɔ mu no mu.

Nkurɔfo pii a woetutu fam rehwehwɛ fam egudze. Ntokuro dedadeda hɔ bebree. Wɔasaw ahwea nso agu hɔ, na ebinom akotow hɔ a wɔretase adze wɔ fam. Ebinom nso gyina hɔ a wɔnhyɛ atar. Nsu so tae hɔ a wɔayɛ pɔtɔpɔtɔ.

Mfiri a wɔdze tutu fam si hɔ. Ɔyɛ ebien. Amena nso da hɔ. Dadze bi nso si hɔ a taaboo bɔ ho a anwea gum. Nnipa nso nenam hɔ. Nnua sisi akyiri hɔ, na ahwea no, wɔasaw bi egu hɔ. Ebinom nso tena ɔyɛ ekyim ase.

Bea worutu famu egudze. Mfir si hɔ a wɔdze ritsi dɛtse gu ɔyɛ ahɛn akɛse mu. Amona kɛse so da hɔ. Na efuw wɔ amona no no sor. Hɛn a wɔdze dɛtse rugu mu no yɛ kɔkɔɔ.

Wɔahyehyɛ kube wɔ pon no do a kyim si do a obi rokɔ akɔtɔ bi. Dan so sisi hɔ a efiadze wɔtɔn adze wɔ mu wɔ hɔ. Hɛn fufuw si hɔ a obi nam ho. Na obi so tsena ne cycle a do orutwa mu wɔ kaa kwan mu.

Ahenfo a wabɔ ngua tena kyim ase ɔhen no kor fura kente abotsir bɔ no ɛna ndadze so gu ne nan do obi so fura ɛtam tuntum a ɔte egua do ɔhen kor so te ɔyɛ benkum a noso wɔde ekyim asi no do na ɔhyɛ mpaboa ɔyɛ fufuw na tuntum .

Nyimpa wɔkita nkɛntɛn a adze wɔ mu a wɔdze rehohor nsufi mu. Bi, adze kɔkɔɔ nɔ ɔre ɔhyɛ hɔn tsir. Binom nso gyina hɔ a wɔhyɛ atar fufuw wɔ sor a wɔdze kyim akata hɔn do. Na nyimpayi a wogyina nsu fi mu no wɔyɛ bayɛ enum. Wɔnhyɛ atar wɔ sor.

Mmoframa a wɔrebɔ bɔɔlo ɛwɔ paaki do. Bɔɔlo na da ɛkoro anim. Nkae fo no nso de mmirika kɔ ne do. Na paaki no do yɛ dɔte. Wɔ akyire no nso dade si hɔ a nnipa gyina mu. Na nnua so bebree wɔ wɔn akyi. Sukuu dan nso wɔ wɔn akyi.

Nnipa a wɔredzi asaw osiandɛ wɔrebɔ ndwom, na wɔn enyi agye. Mmesiafo no ahwende gugu wɔn kɔn mu. Wɔdze ade fufu nso ayɛ wɔn jo. Na wɔkita ɛtam fufuo bi nso wɔ wɔn nsam. Wɔn akyir nso edua na ɛdan si hɔ, ɛna nipa kor hyɛ atar soro na ase a n’enyiwa ayɛ sɛ akokɔ angwa.

Obi a ɔhyɛ atar kɔkɔɔ wɔ sor na ɔtena sakre do retwam. Sakre no ne tyre yɛ ebaasa, na wahyehyɛ nneɛma pii wɔ do. Nneɛma no bi yɛ nkratae na ebi nso yɛ ndaka. Kɛntɛn nso ka ho, na n'ekyir no nso, dan fufuo si hɔ a ahy atwer twere ho.

Aberanteɛ a ɔnam kwan ho rokɔ. Biribi kita ne nsam. Ahɛn ahorow nso nam n'ekyir. Ebi yɛ tuntum. Afuw nso afuw wɔn nkyɛn a wɔasiesie no kama. Dan tenten bi nso si n'ekyir a ndadze ndaze sisi do.

Nngwan nam krom ma wɔdze obi n'akyir. Ɛdan kɔkɔɔ si hɔ aa neho nipa ebien tena hɔ. W'ahyehyɛ adziban so wɔ edan ne nkyɛn, na ɛtam so sinsɛm ɛdan kɔkɔɔ no ho. Nngwan no so ebi yɛ tuntum na ebi yɛ fufuw.

Adwumayɛfo a wɔrehyɛ kɔnkret. Wɔdze kɔnkret no agu fɔm. Ɛna ɔde dadze repiapia. Ebinom hyehyɛ kyɛw. Na ebi nso abɔ ne mu adze. Dadze nso deda fɔm na taaboo nso deda fɔm. Wɔn akyiri nso, dazde bi sisi hɔ.

Ahyɛn nketsenketse awotwe a wɔdzi mper. Na ahyɛn no, ɛbi n'ahyɛnsodze yɛ fufuw, na bi n'ahyɛnso nso yɛ kɔkɔɔ. Nnipa anan gyina soro a kor ama frankaa do wɔsor. Na ahyɛn no e ne beebi nso yɛ tuntum. Na ɔnam kaal kwan do.

Mbasiafo baanan a ebiasa tsena apon ho. Nyia ɔtsena finimfin no, ɔhyɛ atar kɔkɔɔ. banyin kor so tsena n’ekyir, na akasamu si hɔn enyim a wɔrekasa, bi reserew, na kor, adze bɔ ne tsir. Ndzɛmba so sensɛn hɔn kɔnmu.

Nnipa esia gyina ɔdan no mu a wɔhyehyɛ ntar na wɔde nnyɛma akyekyer hɔn ano. Mfir nso si hɔ a wɔde yɛ adwuma. Na ban ho nso, nnema bobɔ hɔ. Abobow a ɔyɛ ahwehwɛ nso wɔ hɔn akyir. Nnipa no mbaa na mbenyin.

Adwumayɛfo a wɔrehyɛ kɔnkret. Ndaadze ndaadze ɔahyehyɛ wɔ hɔn nktɛn. Kor gyina hɔ a ɔakotow a ɔreyɛ adwuma wɔ fam. Kor nso kita adze wɔ ne nsam a ɔrekohwei ama nea ɔreyɛ adwuma no. Hɔn nyinaa hyehyɛ kyɛw.

Etsir hyehyɛbea ɛnna mbenyimf mbesiafo ebien tsena hɔ. Wɔtsena egua do, na obi nso tsena hɔn nkyɛn a ɔyɛ benyin. Ngua ebien nso si hɔ obiara ntsena mu, na nneɛma a wɔdze yɛ adwuma no nso sisi dan no mu. Ebi bobɔ ban ho a ɔyɛ dɛ wɔadorɔ nipa wɔ do.

Asuten a bonto ahorow sisi do. Ebi yɛ fufuw, ebi yɛ kɔkɔɔ, na ebi nso yɛ tuntum. Nsuten ne baabi yɛ tuntun na ne baabi nso ayɛ fufuw. Ndua ahorow sisi nkyɛnkyɛn. Ndua no mu no nso, adan hyehyem.